Oonkulungu ohadhi ningi uutemba wa yooloka woku iyogela koonyala taye wu hongo miipilangi. Ohaya vulu wo okuninga uutemba mbononwa simana woku ninga ehala li kale tali monika nawa.

Oonkulungu odhili hadhi hongo iinima yadho, tadhi ningi uutemba wa yooloka mono hatu vulu okuwu longitha momagumbo getu. Atuvulu okulongitha onga okwiiyoga koonyala nenge woo komalutu getu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi gandja moshigwana, shika ohashi ya nee uuna aantu taya pewa oshimaliwa nelalakano opo ya vule okukala ya longa shoka ya hala, nenge taya ka landa shoka ya hala.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we iimaliwa koomuma ihe ohaya pungula iimaliwa yawo koombanga hono haya pewa uukalata owo ne hawu longithwa, opo aantu ya longithe oshimaliwa nuupu yo kaya kwatwe kookalyampombo.

Ombaanga yaWindhoek ohayi ya nomawuwanawa ogendji mono hayi vulu okugandja oshimaliwa, tayi gandja uutekete mbono hawu sindanwa opo aantu yaye komahala gayooloka taya, vulu okutalela po omahala gayooloka nuutekete mboka.

Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi. Mbino hatuyi longitha opo tu vule oku kandulapo omiikundu dhetu. Ohaa tuyi longitha nee oku landa shoka twa pumbwa. Oku pa ookume ketu noshotuu.

Ombanga yotango yopashigwana oyili hayipe aakokele omauwanawa. Mono aakokele haya pewa okulongitha okakalata iikando omulongo nantano oshali uuna taya landa iinima yawo noka kalata.

Mooseti ohamu adhika omatyofa, hamu adhika oosikopa ndhono hadhi longithwa okupungula iinima yetu. Ndhika odhi li dha simana, oshoka ohadhi eta aantu, opo ya pungule mo iinima yawo, opo ya kale kaaye na mo iinima oyindji mooseti moka.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku ka tulako oshimaliwa kombanga yoye? To longitha owa uushina mboka wopondje. Shika oshili hashi longithwa una to mbaanga kombanga yoye to longitha owala iimaliwa yomafo.

Oonkulungu odhili hadhi e ta po iinima ya yooloka mono hayi vulu oku kala ya hokiwa kaantu e ta yeyi landa po, momukalo nguno ohaya i monene oshimaliwa, ohaya vulu okuhonga woo iinima mbyoka hayi longithwa momagumbo.

Iipundi niitafula oyo yimwe mbyoka yili yasimana oshoka omuntu uuna wuna oshituthi shoye ohaya longitha iipundi niitafula oha longitha iipundi niitafula opo a vule okupa aantu omumba ye eya kwathele nawa.

Oweshi tseya tuu kutya ositola yedhina Nictus ohayi vulu oha ku vulu oku kuthiwa oshimaliwa una wa longitha ombanga ndjoka yopashigwana ano FNB to landa nokakalata koye hoka.

Mongaashingeyi aaanangeshefa oha ya mono oshimaliwa moku landitha iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana. Mbika oyi li ya simana, oshoka oha yi tu etele iiyemo mbyoka twa hala moonkalamwenyo dhetu, uuna tatu yi landa.

Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi monkalamwenyo dhetu. Oha tuyi longitha pamikalo odhindji, mono hatu yi longitha wo oku landa shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Shika oshili shasimana unene oshoka twaana oshimaliwa ohatu kala tu uvite nayi.

Ombaanga yo Standard bank oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu okweende to taalelepo tolongitha owala okakalata koye hono ko standard bank uuna tofutu oshimaliw.

Oweshi tseya tuu kutya ombanga yotango yopashigwana ano oFNB otayi gandja omauwanawa mono tovulu okulongitha okakalata koye tolanda iinima yoye mositola ihe otaku gwedhwa nande iishoshela yasha.

Owe shi tseya tuu kutya ombaanga yaStandard Bank oyi li ya huma komeho? Mono omuntu ho vulu okukala wa nana oshimaliwa shoye to longitha okakalata koye kombaanga, to vulu okunana pokashina kehe mpoka to adha.

Ombanga yo Standard Bank ohayi gandja omauwanawa, moka uuna wa longitha okakalata hoka koshingolondo nenge okaluudhe, nenge ngele to landa oshinima mostola nokakalata hoka, ito gwedhelwako nando iihohela yasha.

Owe shi tseya tuu kutya ombaanga ya Bank Windhoek oha yi gandja omauwanawa, mono ho vulu oku kala wa tula ko oshimaliwa shoye kombaanga, to longitha uushina wo pondje, itaashi ku nana nande oshimaliwa shasha.

Iitafula oyo iinima mbyoka yili ya simana methimbo lyongashingeyi. Aantu ohaye yi longitha nee moombelewa nenge pomahala ngoka ga yooloka. Ohaye yi longitha nee opo ya vule okutentekako iinima yawo ngele taya longeleko nenge taya tulako ookompiuta dhawo.

Mongaashingeyi aantu oyeli haya ka talelapo kiilongo ya yooloka . Mono hamu adhika iimaliwa yina oongushu dha yooloka. Mbika ohayi longithwa opo ngele aantu taya pingakanitha oshimaliwa ohaya tala koongushu ndhika.

Opo wu ninge egumbo lyoye nawa inda koPep hono hakwa adhika iinima ayihe mbyoka wa pumbwa megumbo lyoye. Mbika oyili yasimana oshoka aantu ohaa opaleke omagumbo gawo. Opo ngele tamuya aayenda oha kala ya fuuka nawa.

Uuyuni sho wa putuka kehe oshilongo oshina omatungo gasho ga yooloka mono hamu adhika wo omatungo ngono ga londathana, ngono haku ithanwa kutya eeMall mono hamu adhika iinima mbyoka aantu yeli ya pumbwa, mono haya yi niimaliwa taya ka landa iinima mbyoka.

Oonkulungu odhi li ha dhi e ta po iinima yadho tadhi longitha iinima ya yooloka mwa kwatelwa iitenda nenge iipilangi. Ohaya ningi nduno iitaafula nenge iipundi opo aantu ya vule oku kuutumba.

Ombaanga yoStandard bank ohaya vulu okugandja oshimaliwa kaantu tayi gandja komagangano gaayooloka shika oshili sha simna oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa mbika opo ya vule okwiikwathela moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga ya Venduka oyili tayi gandja nkene omuntu ena oku tumina omukwawo iimaliwa pamukalo gopangodhi. Shika oshili sheya nehumokomeho sho oshili sha simana oshoka ohashi endelele.

Iipundi niitafula oyo yimwe mbyoka hayi ndulukwa, hayi ningwa miipilangi. Iipilangi mbyoka yaza komiti, oha yeyi ningi nelalakano opo ya vule okuyi landitha nenge ya tule mookombitha dhawo.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi. Oyo yili hayi longithwa oku kalekapo oonkalamwenyo dhetu omaudhingu ngoka geli mo ogendji. Oha tuyi longitha okutunga omagumbo getu noshotuu.

Aanangeshefa oyeshi nkene hashi endwa opo ya vule oku imonena oshimaliwa, mono yeli haya ningi iinima yawo taya landitha nelalakano opo ya vule oku imonena mo iisimpo mbyoka ya hala.

Iimaliwa oyayi vulu oku pingathana. Tayi pingathana shi ikwatelela kutya oshimaliwa oshina ongushu yithike peni. Shino osha simana opo aantu yatseye oongushu dhiimaliwa oshoka una toyi kiilongo yayooloka oho pingakanitha iimaliwa shi ikwatelela kongushu.

Ombanga ndyino yoNetbank oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku isindanena oshimaliwa shadha pomayovi omathele omayovi gatano uuna wa patulula oka kalata koye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li hayi gandja moshigwana uuna pu na omathigathano gontumba nenge ya hala owala okunyanyudha aantu. Ohayi vulu okugandja oshimaliwa uuna omuntu i ithaneke ethano ndele te li tumu, opo a vule oku isindanena oshimaliwa she.

Ombaanga yaBank Windhoek oyi li hayi gandja omauwanawa moshigwana. Ohayi vulu okugandja omauyelele uuna kwe ya omalunduluko gontumba. Ohayi vulu okulondodha aantu kookalyamupombo mbono ya hala okuya kutha iimaliwa yawo.

Omiti odhili hadhi tu pe omauwanawa ogendji mono hadhi vulu okutetwa eta mu hongwa shoka kehe omuntu a hala oonkulungu ohadhi vulu okuhonga mo uutemba mbono woku iyogela koonyala.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku pewa oshimaliwa, uuna wa kutha shoka wahala, eto futu pomashina, mpoka ho pula wupewe oshimaliwa sha gwedhwapo etashi zi kombanga yoye ndjoka wa longitha.

Iipundi niitafula oyo yimwe yomiisimani nima mbyono aantu haya longitha pethimbo lyetu. Mongashingeyi aantu oya ninga omatyofa ngono geli haga longithwa opo aantu ya vule oku vululukwa nawa.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu oku kala wa tula ko oshimaliwa kombaanga yoye, to longitha owala omalungula, to longitha ongodhi yoye yopeke? Shika oshi li oshiwanawa, oshoka iha shi pula nande omuntu sha.

Iipundi niitaafula oyili ya simana. Mbika oyili ya simana oshoka ohayi tu pe omawuwanawa. Iipundi ohatu vulu oku yi kuutumba, iitaafula ohatu vulu oku tenteka ko iinima yetu. Mbika oyili hatu yi longitha woo moositola nosho woo moombaanga nomomagumbo.

Iipilangi oyo iinima mbyoka yi li yasimana, mbyono hayi longithwa opo aantu yavule oku etapo shoka yahala, mono hayi zi komiti. Aantu ohaya etapo nee omapingo niinima ya yooloka, okulongitha iipilangi mbyoka.

Oositola odho omahala ngoka haga vulu okulanditha iinima, mono haga landitha iinima ya pakelwa nawa, yi ikwatelela kuukwatya wiinima mbyoka yena. Ohamu adhika aantu mboka taya pakele, hamu adhika wo oondando dhiimaliwa dhili kohi, dhiinima mbyoka yili po.

Opena aantu mboka haya ilikolele oshimaliwa, ihe ihaya longo nande omepangelo lyasha. Aantu mbaka ohaya landitha iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa, opo ya vule oku imonena iisimpo mbyoka haya longitha moonkalamwenyo dhawo.

Tanzania osho shimwe shomiilonga mbyoka tayi adhika mu Africa, mbyono hayi adhika yina iimaliwa yawo yina oongushu dha yooloka. Kehe oshimaliwa ohashi kala sha thanekwa iinamwenyo nenge omatungo, iinamwenyo ongaashi omayoka.

Iimaliwa oyo mbyoka yili ya simana, mono hamu adhi kwa iimaliwa yina oongushu dha yooloka. Kehe moshilongo ohamu adhika iimaliwa mbyono aantu haya longitha opo yavule oku kandulapo omikundu dhawo nenge taya futu shoka yapumbwa moonkalamwenyo dhawo.

Aanangeshefa ohaa gandja omauwana moshigwana mono haa landitha iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu, aantu ohaayi nee taa katala taa tala shoka yahala mositola moka taayi noshimaliwa yo taafutu nee shoka yahala.

Mongashi ngeyi otunamo omatyofa, ngono hatuvulu okulongitha opo aantu yavule oku kutumba momagumbo getu ngaka ogeli gasimana oshoka aantu omo yeli ha vululukilwa takundathana wo ikundathanwamo yayoloka.

Ositola yedhina Nictus oyi li tayi lombwele aantu yawo kutya oto vulu okuningitha okakalata koye kombaanga yopashigwana hono shampa we ka longitha okulanda iinima, oto kuthilwa ko kondando.

Ongushu yoshimaliwa oshiima shimwe shoka shili shasimana kaatalelipo, oshoka ngele taya yi komahala gayoloka nenge kiilongo yayooloka aantu ohaya pumbwa okuka pingakanitha iimaliwa.

Oositola ogo omahala ngoka haga adhika gena iinima yayooloka, mono muna iilandithomwa mbyono omuntu haya vulu okulanda ngele ena oshimaliwa, ohaya landa ne iinima mbyoka yeli ya pumbwa.

Omahala ngoka go pa yipindi ano oositola, ohaga landitha iinima mbyoka yili twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Mono aantu haa yiko taa kalanda shoka yapumbwa taya faalele oshimaliwa opo yavule okufuta.

Mongashingeyi aantu ihaya kuutumba we komandangalati. Oyena iipundi mbyoka ya longwa kaanongontu, hoka kwa tulwa wo nuukusinga na uuna wa kuutumba, ito uvu nando uuwehame washa.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, mono hamu adhikwa wo Iilongo oyindji, yi na wo iimaliwa yi na oongushu dha yooloka, nuuna aantu taa ka talela po kiilongo yilwe, ohaa yi niimaliwa yawo, e taa pingakanitha, shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa.

Iisimpo oyo yimwe mbyoka yili yasimana nuuna omuntu keena iimaliwa oha kala uvite nayi. Oha tu yi longitha moonkalamwenyo dhetu nakehe mpoka tatuyi ohatu pumbwa oshimaliwa.

Iipilangi oyo iinima mbyoka yi li ya simana, mbyono aanongontu haa longitha, opo ya vule oku nduluka po iinima mbyoka ya hala, mono mwa kwatelwa o iipundi nenge iitaafula.

Oweshi tseya tuu kutya otovulu okulandela ohauto yoye omatayiyela omape tolongitha owala oBank Widheok mono eli hakuthako oopelesenda ooshona mokulanda omatayiyela ngoka.

Ombanga yoNedbank oyili hayi gandja omayakulo kaantu yawo mono hayi gandja wo omawuyelele nkene tuna oku longitha uushina mboka wopashinanena. Mbino oyili yasimana oshoka aantu otaya ende taya humu komeho.

Mongashingeyi omuna omahala ngoka haku tiwa okombitha. Mono hamu adhikwa iinima iiwanawa, hamu adhika iipundi noshowo omatyofa. Mbika oyili yasimana oshoka oyili hayi opaleke ehala ndyoka.

Aantu oyeli haya ningi iinima ya yooloka mono haya ningi uutemba mbono hawu longithwa oku iyoga koonyala, shika oshili sha simana oshoka mbika ohayi vulu oku e ta oshimaliwa komuntu ngoka eyi e ta po.

Oweshi tseya tuu kutya ombanga yotango yopashigwan ihayi kwathele owala aantu momukalo goku kwata iimaliwa. Ohaya vulu wo oku gandja oshimaliwa moshigwana, taya gandja komahangano opo aantu ya vule okwi kwathela nawa.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okupatulula ombaanga yoye nokalalata koshingoli nongodhi yoye yopeke? Kwatathana noBank Windhoek nena, otayi gandja omauyelele nkene wuna okushipondola.

Ositola olyo ehala ndoka hali adhika tali landitha iinima mono hamu adhika omagadhi omagadhi nayilwe aantu ohayeya nee yalande opo ya vule shoka ya hala.

Nampongo sho adhiti aantu ye, okwa shiti mo wo aantu mboka ashiti yena uunkulungu. Aantu mbano oyeli haya ningi iinima yawo ano taya hongo miiti okuza komiti ano iipilangi mono haya vulu oku honga uutemba wokwiiyogela koonyala

Iipundi niitaafula oyi li ya simana. Ohatu yi longitha moonkalamwenyo dhetu, hatu i longitha okutula mookombitha dhetu nenge moosikola nosho wo moombelewa. Naantu mboka haya ningi iipundi mbika oye li haya imonene oshimaliwa uuna iipundi mbika ya landwa po.

Pethimbo lyomvula ohapu kala kuna oomwe odhindji mono aantu haya landa uunete wayo, mbono hawu vulu oku keelela oomwe una aantu taya kotha. Shika oshili shasimana oshoka ohashi yanda omukithi gwaMaralia guye komeho.

Iipundi oya simana mbyono hayi adhika wo moshigwana shetu. Ohayi ningwa kaantu taya longitha iipilangi mbyono yaza momiti nohayi monika nawa.

Iimaliwa oyo yili ya simana oyo yili thimba yina ongodhi otweyi pumbwa moonkalamwenyo dhetu opo tu vule okumona mbyoka iiwanawa ohatu longitha ihe iimaliwa yomafo nenge yomuwalakasha.

Oostola ogo omahala ngoka haga landitha iinima mbyoka tuli twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu, mono hatu vulu oku monamo iinima mbyoka twa hala, hatuyi mono uuna twa landa niimaliwa mbyoka twaya nawo. Oyili ya simana noonkondo.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku patulula ombaanga yoye no kakalata koshingolindo? Mono ho longitha owala ongodhi yoye yopeke, kehe mpoka wuli, hashi vulu oku endelele, to vulu oku shininga ngoye mwene.

Oonkulungu odhi li hadhi hongo iinima ya yooloka mono hadhi hongo uutemba mbono woku iyogela koonyala. Uutemba mbuka owu li hawu hongwa miiti, ano momakota gomiti tadhi tetwa pomakota e ta mu hongwa okatemba haka.

Oonkulungu odhi li hadhi hongo iinima yadho ongele omiipilangi, ongele omiiti. Mbika oyi li ya simana, oshoka ohaya mono iimaliwa uuna ye yi landitha kwaa mboka ye yi hala.

Ombaanga yo Standard bank oyili hayi gandja moshigwana uuna pe aantu oshimaliwa mono uuna taa vena oshimaliwa. Shika oshili sha simana oshoka aantu ohaye aantu ohaye shi longitha opo ya vule okwii monena shoka ya hala mokulanda noshimaliwa shika.

Iipundi niitaafula oyo yili iisimaninima momagumbo mbyoka aantu haya longitha nelalakano opo ya vule okukala ya kuutumba, taya kundathana iikundathanwa yawo momagumbo moka.

Ombanga yotango yopashigwana ano oFNB oha yi vulu oku gandja moshigwana mono hayi vulu oku gandja omikuli koohandimwe nenge tayi gandja wo kaanangeshefa. Shika oshili hashi kwathele aantu una omuntu a pumbwa oshimaliwa meendelelo.

Aalongi yiipilangi oyeli haya longo wo iilongomwa yawo ya yooloka mono mwa kwatelwa iipundi oshowo iitafula iinima mbika ohayeyi longitha opo ya vule oku imonena oshimaliwa uuna yeyi landitha .

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu oku gandja omayakulo maantu, shino oha shiya nee uuna omuntu wuna nande ongeshefa yoye yo kukuna nande omatama, ombaanga ndjika ohayi vulu oku kupa oshimaliwa opo wiikwathele ngweye mwene

Oweshi tseya nga kutya oto vulu okulanda oshenditho shoye, tolanditha ombanga ndjoka yo Standard Bank , ombanga ndjoka hayi adhika moshilongo shetu Namibia , ohovulu ne okukala walongitha toyi kombanga ndjoka opo aantu yekutule tayekulongikidhile nawa ohauto yoye .

Ombaanga yoStandard Bank oyili hayi gandja omauwanawa, mono aantu hayeyi longitha opo yavule okukala yagandja oshimaliwa. Shino oshili shasimana oshoka, oto vulu okutumina mukweni oshimaliwa, nongodhi yoye yopeke.

Aanangeshefa oyeli haya iimonene oshimaliwa, uuna taya landitha shoka sha pumbiwa moshigwana, shika oshili sha simana. Aaantu oyeli haya ka landa shoka yahala, moka haya vulu oku landa iikutu na yilwe wo.

Oositola ogo omahala ngoka haga adhika gena iinima mbyika hatu kal twa pumbwa. Ohamu adhika iinima yayooloka mwakwatelwa iikutu noongaku. Ohamu adhika aantu mboka taya kwathele.

Kakele kokukwata nawa oshimaliwa, ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu okugandja omayele, tayi kwathele uuna omuntu e na ongeshefa ye. Wu na ongeshefa, ihe ku na omadhiladhilo, ohaa vulu oku ku tulila mo.

Aanongoki okundulukapo iinima mbyono haya ningi iinima ya yooloka oshoka omohaya li ngele yalanditha iinima mbika taya kaantu mboka yeyi pumbwa etayi monenemo iimaliwa.

Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi mokati ketu, oha twilongitha paminkalo odhindji, pono hatwilongitha opo tuvule oku kandulapo shoka twahala, hatulanda shoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu.

Uushina wo kuyalula iimaliwa, oweshi tu ningila oshipu, oshoka uuna omuntu wuna oshimaliwa oyindji, oho tula owala mokashina ndele take ku lombwele kutya oyili ingapi.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi vulu oku gandja moshigwana , hayi vulu oku gandja moshigwana momasiku ga yooloka ngaashi mesiku lyohole. Ohayi vulu oku gandja oshimaliwa shoondola N$1000 komuntu.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka mbyoka yili yasimana mbyono yili onga thimba yina ongodhi muuyuni. Oha tuyi longitha nee pamikalo odhindji mono hatu vulu okulanda shoka twapumbwa opo tuvule oku ikwathela.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yaningwa mongaashingeyi, mbyoka yi ili yasimana. Aantu ohayeyi longitha okutula mookombitha dhawo, e taya kuuntumba, opo yavule okukundathana iikundathanwa ya yooloka.

Iipundi niitaafula oyo iinima mbyoka yi li ya simana. Mbika oya simana, oshoka ohayi kwathele aantu uun aya loloka hono taya kuutumba kiipundi nenge ya tenteke iinima yawo kiitaafua. Ayihe mbika ohayi ningwa okuza miipilangi.

Ombanga yo Ned Bank oya dhimbulula kutya, opuna ookalyamupombomboka haya dhenge taya ti, otaya zilile koombanga, taya pula uukwatya nenge uuthemba woye wombanga, opo ya vule oku kuthako oshimaliwa shoye.

Osha simana okupewa oongudu dhiimaliwa miilongo ayihe muuyuni, oshoka ngele toyi komahala ga yooloka, oho gandja oshimaliwa shoka weya nasho, e topewa shoka shilipo, knga epingakanitho lyiimaliwa mbika.

Iimaliwa yooEuro oyo yimwe yo miimaliwa mbyoka yi na ongushu yili pombanda yi vule iimaliwa iikwawo, iimaliwa mbika ohayi longithwa wo okulonga iilonga oyindji ngaashi okutunga omagumbo getu nayilwe.

Oonkulungu odhili hadhiningi uutemba wadho, shika oshili shasimana oshoka ohayiimonenemo oshimaliwa, haya vulu okwiimonena oshimaliwa uuna yahonga omiti, mono haya ningi uutemba mboka wokwiiyogela koonyala muuhiyogelo wetu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi gandja omayakulo kaantu mono ihaayi kwathele owala oku pungula oshimaliwa ihe, ohayi vulu wo oku gandja oshimaliwa shosheendelela uuna omuntu weshi pumbwa.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayi kandulapo omikundu dhetu ngele tatu landa shoka twahala. Mbino oyili yasimana oshoka aantu ohaa kandulapo omikundu dhawo haa tungu shoka yahala noku ninga shoka yahala.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi. Mbika oyili yasimana oshoka aantu ohaye yi longitha opo ya vule oku kala ya kandulapo omikundu. Iimaliwa oyili pamaludhi gomafo oshowo pamaludhi giikukutu ano omuwalakasha.

Uushina woku yalula iimaliwa oweya pethimbo lyetu mono aantu ihaya yalula we iimaliwa. Uushina mbuka ohawu adhika unene moombanga nenge moositola moka hamu adhika iimaliwa oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB ohayi vulu oku kwathela oshigwana. Mono hayi vulu oku kwathela oshigwana pomafudho . Uuna omuntu toyi komafudho nohauto yoye mono wa pumbwa oku tala omatayiyela, omalamba nosho tuu yilwe.

Oositola ogo omahala ngono hatu adha iinima mbyoka tuli twapumbwa . Mono aantu haya yiko niimaliwa opo yavule okukilandela shoka yapumbwa shika oshili sha simana oshoka aantu ohayi monene shoka yahala.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB, oyi li ha yi gandja moshigwana mono hayi vulu oku gandja oshimaliwa, ta yi gandja nokomahangano nelalakano opo aantu ya vule oku tunga omagumbo.

Iimaliwa oyili yasimana, oshoka ohayi kandulapo omikundu dhetu odhindji. Aantu ngele tayayi kiilongo yayooloka oha pingakanitha iimaliwa shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shika.

Mongashingeyi aantu ihaya lala we pevi. Ohaya landa oombete dhawo dhoka hadhi adikwa moostola dha yooloka. Oombete ohadhi adhika dhina oondilo ashike oho vulu oku futako nethimbo lyoe.

Muuyuni wookuku aantu oyali haya longitha omandangalati ngono yali haya longitha opo ya vule oku kuutumba. Monena aantu ohaa longitha omatyofa ngono haa tula mookombitha dhawo.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka yili yasimana mbyono aantu yeli hayalongitha momagumbo, moosikola nenge omoombelewa, ohaya longitha nee okutenteka iinima nenge okukuutumba.

Iimaliwa oyi li ya simana. Oya simana oshoka ohayi kandula po omikundu dhetu. Hatu yi longitha wo pamikalo odhindji. Ohatu vulu oku yi longitha, opo tu lande shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. ohatu vulu oku yi pa aakwanezimo yetu nenge ookuume ketu. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda iinima mbyoka twa pumbwa ongele opiituthi nosho tuu.

Muuyuni omuna iimaliwa yina oongushu dha yooloka ,mono hamu adhika oo euro ndhono dhina ongushu yili pombanda .

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi gandja owala omayakulo moku pungula oshimaliwa, ombaanga ndjika ohayi vulu wo oku gandja moshigwana mono hayi gandja iimaliwa kaantu. Ohayi gandja nee iimaliwa komahangano gontumba nenge koohandimwe.

Ombaanga yoNEDBANK oyili tayi lombwele oshigwana kutya oto vulu okukutha omatokolo omawanawa moku kwata nawa oshimaliwa shoye ombaanga ndjika ohayi vulu wo okukukwatela oshimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka yili ya simana. aantu ohaa yi longitha taa kandulapo omikundu dhawo, taa tungu omagumbo gawo nokupa woo okuume kawo, uuna yeli muudhigu.

Tanzania osho oshilongo shoka hashi adhika muAfrica. Shono hashi adhikwa shina iimaliwa yina oongushu dha yooloka. Oshilongo shika oshina wo iimaliwa yomafo ano hayi adhika yina ongushu onene ngaashi oodollar omayovi gatano.

Omahala gomangeshefelo oge li ga simana, oshoka ohaga eta iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana. Aantu ohaya yi nee ye ki italele ko yo taya landa shoka ya pumbwa.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku tala ombanga yotango yopashigwana nongodhi yoye yopeke oto vulu oku longitha ongodhi yoye wuli owala megumbo. To longo shoka wahala noshimaliwa oku pitila mongodhi yoye yopeke, oku pitila kokaApp kombanga yotango yopashigwana.

Muuyuni omuna iilongo mbyoka ya yooloka mono hamu adhika iinima yili pamaludhi ogendji. Ohamu adhika wo iimaliwa mbyono hayi adhika yina oongushu dha yooloka. Aantu ngele taya yi kiilongo yilwe ohaya pingakanitha shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa kehe.

Aanangeshefa oye li haya landitha iinima ya yooloka mono haya landitha wo omalovu ngono aantu haya landitha nelalakano opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Aantu oye li haya landa omalovu ngaka, opo ya vule oku inyanyudha.

Nampongo sho ashiti aantu ye, okwashiti aantu yayoloka mono muna wo oonkulungu. Dhono ohadhi etapo iinima yayooloka ongele omiipilangi nosho tuu. Ohaya etapo nee uunima mboka hawu vulu okutentekwa iinima ongele omookombitha nenge moongulu dhayooloka.

Ombaaga yaVenduka oyili hayi gandja omayakulo mno hayi vulu okupatulula ombaanga yoye ngene ano okakalata hono koshingoli otolongitha owala ongodhi yoye yopeke.

Ombaanga yoNEDBANK oyili hayi gandja omauwanawa moshigwana mono kwashipaleke kutya aantu mboka haa ningi uuthanguthangu nayo oya mona ompito moku ninga omathigathano eta mono oshimaliwa.

Ositola yedhina Nictus oyili hayi landitha iinima yayooloka mono mwakwatelwa wo eshina lyokuyoga iiyaha. Ohali adhika kombiliha uunene uuna aantu yatulamo ofanditha.

Aanangeshefa ohaya ngeshefa iinima ngaashi iitapa, nomapaya ngono haga ningwa miipa pamukalo nguno ohaya vulu okwi imonena oshimaliwa.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi na iitayi ya yooloka mbyono hayi adhika moshilongo shetu Namibia. Mono hayi adhika moTsumeb, mOutapi, moRundu, mOpuwo, moGrootfontein, mOkahao nosho tuu.

Moshilongo shetu ohamu adhika oositola dha yooloka mwa kwatelwa wo oositola ndhoka dhiikulya. Aantu oye li haya landa iikulya yawo, opo ya vule okukala ya palutha omalutu gawo uuna inaya hala okuteleka.

Okombitha olyo ehala ndoka hali thiki aantu, ndono hali kala lya yela nawa, lyina iipundi haku ti omatyofa, mbyono ya hongwa nawa, ya tulwa iinima yomafulafula nuuna omuntu wa kuutumba ko ohu uvu uuhetumbe.

Iipundi oyili ya simana. Iipundi ohayi vulu oku hongwa miipilangi mbyoka hayi zi komiti. Aantu ohaya hongo iipundi yawo, opo ya vule oku kala yeyi landitha.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi gandja etumwalaka moshigwana kutya uuna walanditha okakalata koye otovulu oku imonena nenge oku isindanena oohauto.

Mongashingeyi oshili oshipu oshoka okuna uushina mboka aantu hayalongitha opo yavule okuyalula oshimaliwa shawo. Uushina mbuka ohawu adhika uunene moositola nenge moombaanga.

Iimaliwa oyo thimba yina ongodhi , nuuna omuntu aningi oshimaliwa oshindji oheshifala koombanga , kombanga ohaku adhika uushina mboka hawu longithwa mbono hawuvulu okuyalula iimaliwa yetu.

Mongashingeyi aantu oye li haya yi komahala ga yooloka hono haku adhika omatungo ga londathana haku ti "oomall" melaka lyoshitakumi. Ohamu adhika iinima mbyoka tu li twa pumbwa ngaashi iikutu nosho tuu.

Ombanga yotango yopashingwana oyili hayi gandja moshingwana mono hayivulu okugandja una tayikwashilipaleke kutya oya gandja oshimaliwa opo omawudhano ngamwe gaye komeho ngashi uudhano womokambamba, etanga nosho wo ndoka lyoonete.

Iimaliwa oyo yi li ya simana, oshoka uuna omuntu kee na oshimaliwa oha kala uuvite nayi. Iimaliwa ohatu yi longitha mbyono hatu yi longitha okukala twa kandula po uudhigu moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu oku yi longitha okulanda shoka twa pumbwa.

Ombanga yoNedbank oyili hayi kwathelele oshigwana. Oyili hayi gandja moshigwana una omuntu a pumbwa oshimaliwa sheendelela mono haya vulu oku gandja omikuli opo aantu ya vule okudhi longitha ya tunge omagumbo gawo.

Iimaliwa oyo yili thimba yi na ongodhi mbyono hayi longithwa oku kandulapo omaudhigu agehe. Shika ohashi holoka nee uuna tatu landa shoka twa hala opo tu vule oku kala twa kandulapo omaluhepo getu.

Ombaanga yo Standard oyili tayi gandja omawuwanawa moshigwana mono tayi ulike kutya shampa wuna ombaanga ndjoka uuna tolanda oshinima shoyw nokakalata ito kuthwa nando iishoshela yasha.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwashilipaleke kutya omaudhano ogeenda nawa. Otayi vulu oku gandja oshimaliwa opo uudhano wukale wahuma komeho ngaashi uudhano womokambaba nosho tuu.

Owuli omunafaalama gwiimuna, ombaanga yotango yopashigwana otayi vulu oku kupa omukuli, ngoye to vulu ihe oku kala wa tekula iinamwenyo yoye nawa.

Iipundi niitafula oyi yasimana oshoka ohayi longithwa pomahala ogendji onga omomagumbo, omoohotela, omoosikola noshotuu. Ohayi ningwa nee miipilangi mbyono yaza komiiti.

Momahala gomangeshefelo ohamu adhikwa iikutu, moka aanangeshefa yeli ya tulako omapopitha yega zaleka iikutu mbyoka, nelalakano opo ya vule oku ulikila aantu mboka ya hala oku landa.

Ombaanga ya Venduka ano o Bank Windhoek ohayi vulu oku gandja moshigwana uuna wa longitha oka kalata kayo hoka . Hono ho vulu oku kaninga uuna to futu oshimaliwa ano to futu peshina nokakalata eto isindanene oshimaliwa.

Iitaafula oyo mbyoka yili ya simana moshilongo shetu. Aantu oha ye yi longitha pamikalo dhoku tendeka iinima momagumbo. Ohayi ningwa miipilangi mbyoka ya za komiti, tayi ningwa koonkulungu.

Iipundi niitaafula noosikopa oyo yimwe mbyoka hayi adhika mookombitha. Mbino ohayi longithwa nee onga omapungulilo ngaashi oosikopa nenge iipundi niitaafula, opo omuntu a vule okukuutumba ta vululukwa po nawa.

Oonkulungu odhi li hadhi ningi iinima yadho mono hadhi vulu oku ninga iitaafula. Mbika oti libya simana oshoka iitaafula mbika ohayi longithwa momagumbo. Uuna ya ningi iitaafula oha ye yi landitha e ta ya imonene iimaliwa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mbyono hayi kala yi na opngushu dha yooloka. Tanzania nasho oshi na iimaliwa yasho, mbyono yi na wo ongushunyq yooloka, yo oyi na omafano ga thanekwa ko ngaashi iimaliwa iikwawo.

Ombaanga yo Sandard bank ohayi gandja moshigwana uuna wa kutha ethano lyolwaala olumbulawu e to tumu, opo wu vule okwi imonena oshimaliwa shoka wa hala mono hashi ka tulwa po kombaanga to vulu okushi ivenena po.

Ombanga yoNedbank ohayi gandja uukalata kaantu mbono haya vulu okulongitha yalongitheko oshimaliwa shawo shoka yapungula kombaanga ndjoka. Oshimaliwa shika ohashi longithwa uuna aantu taya nana nenge taya landa nokakalata moositola moka haya vulu okwiimonena oshimaliwa.

Bank Windhoek oyili hayi gandja omayakulo kaantu mono hayi etele aantu omauwanawa ogendji komahala ogendji, mono hayi tumu aantu opo ya vule oku kala taya gandja omauyelele kaantu mboka ha ye ya ya hiile nenge haya tula ko oshimaliwa koombaanga dhawo.

Oweshi tseya tu kutya oto vulu oku tuma oshimaliwa to tumine kuume koye? Mono ho longitha owala ongodhi yoye yopeke. Shininga nena to tumu owala koonomola okanyothi oyimwe one nonola okanyothi oohamano yeli yaali nombaali nohamano.

Ombanga yotango yopashigwana otayi vulu okugandja moshigwana, moka aantu haya vulu okukala ya pewa oshimaliwa, uuna puna ethigathano lyontumba, ndyoka hali pewa oshimaliwa uuna omuntu ta ningi omusindani omunelago.

Mongashingeyi omuna uushina mboka hawu longithwa oku yalula iimaliwa. Uushina mbuka ohawu adhika unene mombaanga mono aantu ha ya yalula oshimaliwa shomwaalu ogundji nenge moositola.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yi li ya simana, oshoka iimaliwa oha yi longithwa okulanda shoka twa hala. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Shono ha shi adhikwa shi na oongushu dha yooloka.

Iimaliwa oyo yili ya simana mbyoka hayi longithwa opo aantu ya vule okukandulapo omikundu dhawo. Kakele iimaliwa oyina ongushu dha yooloka mono hayi adhikwa piilongo ya yooloka, shi ikwatelela koshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okutala ondando yoshimaliwa kombaanga nongodhi yoye yopeke? Opena okaima hoka ha kutiwa oka app haka longo pamukalo gwoshinanena nohaka longo nuupu.

Muuyuni omuna iilongo ya yooloka, mono hamu adhikwa woo iilongo yi na iimaliwa yina oongushu dha yooloka, nuuna aantu taayi kiilongo yilwe oha ya longitha nee oongushu dhika opo ya vule okupingakanitha iimaliwa nawa.

Oositola dhiikutu odhi li dha simana, oshoka aantu ohaya yi ye ki ilandele iikutu yawo. Ohamu adhika nee omapopitha ngono ge li ga zalekwa iikutu, opo ga gandje oshiholelwa kaantu mboka taye ya mo kutya ohayi zalwa ngiini.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, iimaliwa mbyono hayi adhika yina oongushu dha yooloka. Namibia okuna iimaliwa yina ongushu yayo . Uuna aantu taya yi kiilongo ya yooloka ohaya pingekanitha iimaliwa.

Ombanga yoStandard Bank oyili hayi gandja omawuwanawa mono hayi kwashilipaleke kutya naanilema oya kutha ombinga momawudhano. Mono haya vulu oku kala yapewa omawudhingi goku tondoka. Shika oshili oshiwanawa.

Standard Bank, oha vulu oku ya komahala ga yooloka, mono ha yi naantu, opo ya vule oku gandja omauyelele ga yooloka. Shino oshi li sha simana, oshoka aantu ihaa yi koombaanga aluhe, opo ya pewe uuyelele mbuka.

Ombaanga yo bank Windhoek oyili hayi gandja moshigwana ,ohayi gandja wo pethimbo lyohole ndjono hali adhika muFebuluali mono aantu mboka yeli mohole haa vulu okwiimonena oshimaliwa.

Iimaliwa oyo yi li thimba yi na ongodhi, mono aantu ha yi longitha, oshoka uuna omuntu kee na oshimaliwa, ke na shoka ta vulu oku pondola. Aantu kehe gumwe okwa fa inaa nyanyukwa uuna kee he na oshimaliwa.

Aanangeshefa oye li haya landitha iinima ya yooloka mono mwa kwatelwa wo omapaya. Ngano oge li ga simana, oshoka aantu ohaye ya okuga landa noga simana pamuthigululwakalo goPashiwambo.

Ombaanga yo Nedbank oyili hayi gandja omayakulo kaantu yawo, mono hayi vulu wo okweetela omayakulo kaantu yo popepi uuna tayi zi komahala gayooloka ngaashi komahala gomalandithilo

Ositola yedhina Nictus oyili tayi lombwele aantu kutya ikuna ekopi ndoka lyoku ndjeneka omeya li li lyili kombiliha, ngele to longitha ombaandja ndjoka yopashigwana ano oFNB.

Kehe gumwe oku li a pewa oshipewa she. Aantu oya pewa iipewa ya yooloka, mono haya longitha iipewa yawo opo ya vule oku imonena oshimaliwa. Ohaya ningi iinima mbyoka yi li ya pumbiwa kaantu momagumbo.

Ombanga yaBank Windhoek oyili tayi londodha oshigwana mono tayi lombwele aantu kutya ombanga itayi vulu oku pula oshimaliwa shoye nenge iinima mbyoka yopawumwene ngaashi uuthemba woye nenge taye ku pula iinima mbyoka inayi pumbiwa.

Aanangeshefa oyeli haya landitha iikutu, taya landitha nelalakano opo yavule okwiimonenamo oshimaliwa. Aantu ohaya kala nee taya tala kiikutu mbyoka yazalekwa omapopitha opo yatale nkene yoopala.

Owe shi tseya tuu kutya ookalyamupombo oyendji oye li apehe? Ombaanga yoStandard Bank oyi li tayi kunkilile aantu yawo kutya oto vulu okukala inoo dhengelwa kookalyamupombo. Shika oto vulu okukala we shi mona kongodhi yoye uuna aantu mbaka taye ku dhengele.

Iipundi niitaafula oyo yimwe mbyoka yi li ya simana mbyono hayi longithwa momagumbo okutentekwa iinima yawo. Aantu ohaye yi ningi nee taya longitha iipilangi mbyono ya za komiti ya tula ko wo iitenda mbyono ya kwatela kumwe iipilangi mbyoka.

Iilongo ayihe muuyuni oyi na iimaliwa yi na oongushu dh ayooloka, mono uuna aantu taya yi kiilongo iikwawo osha pumbiwa, opo ya vule okumona nenge okushiwa oongushu dhawo, oshoka ngele taya shendje oshimaliwa shawo ohaya mono kuty aotaya pewa ingapi.

Ombaanga yoNEDBANK oyili tayi nkunkilile oshigwana kutya omuna ookalyamupombo mbon hayeya nomikalo odhindji opo ya vule okukutha ko oshimaliwa kaantu ohayeya nee nomikalo taya ti otaya zi koombaanga opo ya vule okukengelela aantu nawa.

Iipundi nIitafula oyo yimwe yomiilongithomwa mbyoka hayi adhikwa momagumbo, moombelewa nosho tuu moosikola. Oyili hayi ningwa miipilanga mbyoka hayi hohangwa momiti. Oyili wo yasimana uunene methimbo ndika lyongaashingeyi.

Ombanga ya Bank Windhoek ihayi gandja owala omayakulo, moka aantu yeli haya pungula owala iimaliwa yawo, ihe ohayi vulu wo oku gandja oshimaliwa kaantu, ano tayi gandja opo aantu ya vule okwii kwathela moonkalamwenyo dhawo.

Monena aantu ihaya lala we moondundu dhomwiidhi oha lala momakuma ngono gena iipeleki haya keelelwa kombepo. Oyena iiyenditho yayoloka mbyono hayi longithwa opo omuntu aye komahala gayoloka.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka ya simana. Mbika oya simana, oshoka ohayi tu etele omauwanawa. Iimaliwa ohayi adhika nee paludhi lwomafo nenge yomuwalakasha. Ohayi adhika ya thanekwa omathano ga yooloka.

Iimaliwa oyo yili ya simana mbyono aantu haya longitha aantu uuna taayi kiilongo yaa yoooloka ohaa pingakanitha oshimaliwa .

Mongaashingeyi aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala omuna uushina mboka hawu longithwa unene moombaanga, opo aantu ya vule oku kala ya yalula iimaliwa yawo taye endelele, shika oshi li sha simana.

Momahala goma ngeshefelo ohamu adhika iinima mbyoka ya pumbiwa moshigwana. Aantu ohaya ka italelako ne, ngashi omukulu gonale atile'iipindi omo meho. Aantu oha yayi ne niimaliwa taya ka landa shoka ya hala.

Iimaliwa oyo iinima mbyoka yili yasimana. Mbyono hatu longitha esiku nesiku ohatu yi longitha oku kala twa kandulapo omiikundu. Mono hatu vulu oku kala twa mona shoka twahala una twa landa iinima mbyoka niimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li hayi gandja omawuwanawa moshigwana, mono hayi pe aakulupe okukala itaya nanwa oshimaliwa ano iihohela, uuna taya mbaanga nenge taya longitha ombaanga oyo tuu ndjoka.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi vulu oku ka kwathela aantu ayehe, molwashoka oyi na aantu mboka haya popi omalaka ga yooloka, ano omalaka agehe omulongo nagatatu mono mwa kwatelwa wo nokukala ye hole aantu yawo.

Oositola ogo omahala ngoka haga kala ga simana. Ngono haga adhika iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu. Aantu oha yayi koositola opo ya vule oku ilandela shoka ya hala niimaliwa.

Aanangeshefa oyeli ya simana oshoka ohaya landitha iinima mbyoka twa pumbwa momagumbo getu mono haya vulu okulanditha oombiga dhono ha tu longitha opo tu vule oku teleka iikulya momagumbo getu.

Oonkulungu odhili hadhi ningi iinima yawo ya yooloka mono hadhi vulu okweeta po oshinima taaya longitha iipilangi. Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayi zi komiti mbyono hayi hongwa nawa yu ukilila nelalakano opo aantu ya vule okuyi longitha.